Momapya ohamu pululwa nomambakumbaku. Mo shampa mwa pululwa oomwiidhi ndhoka inaadhi pumbiwa mo mepya ohadhi tulwa ano kohi yevi yo aantu ya vule oku kuna.

Omiti odhasimana noonkondo ohadhi longithwa okuninga oombapila. Ohadhi gandja ombepo yokufudha kaantu nokiinamwenyo.

Omambakumbaku ohaga pulula momapya opo ga vule oku ninga evi epu, noshampa ga pulula aantu ohaa kunumo oshoka evi ola ningwa epu opo ya kale taa vulu oku kunamo iikunomwa yawo.

Oshasimana oku kalekapo omithigululwakalo dhetu . Momuthigululwakalo gwetu ohamukala iinima oyindji ngaashi omagongo. Omagongo oga simana oshoka ohaga ni gwa pamuthigululwakalo. Aantu ohayega ningi etaya gongala pehala limwe taya inyanyadhu obga oshituthi shomagongo.

Oondama odha simana noonkondo oshoka ohadhi kalekepo omeya ngele omvula inayi loka nenge ngele omeya gapata, noha tuvulu woo onga aantu tumunemo oohi moka hadhi kokele dho dhivule okuliwa.

Ethimbo lyonena okuna uushina wokulima. Uushina woku lima owuli wa simana ngashingeyi oshoka sho owala tolimi ko otaka tekele oshimeno .

Shika oshikunino, mpaka otapu monika omuntu talimi notayelele moshikunino iimeno opo mukale kamuna omwiidhi. Omwiidhi ogo ngoka haguningitha iimeno yikale itayi mene yuuke komeho.